Siyaasa: Siyaasa jechuun dhaabbilee namoonni walitti gurmaa'uudhaan gamtaa uumanii aangoo siyaasa biyya tokkoo akkasumas diinagdee biyya tokkoo to'achuudhaaf walii galteedhaan kan hundaa'an yoo ta'u, siyaasni kunis hawaasa irratti dhiibbaa adda addaa kan geessistuufi namoonni akka du'aniif sababa kan ta'udha.

Hojii: Hojiin sochii diinagdee hawaasni bal'aan irratti bobba'ee hojjetu yoo ta'u, hojiin kunis hojii gosa garagaraatu jiraa. Hojii akka qonna qotuu, geejjiba, turizimii fi kanneen biroo dhaa. Hojii kanaan baay'inaan namoonni hojjetanii madda galii kan irraa argatanii dha.